Igwinyiso remene-mene apana manyepo, hosha dzinobata muntu weshe zvisina kuti ndiyani, musharukwa ere, ijaha ere kana kuti mwana mudodori, asi tikabatwa ngehosha ngatipinde muzvibhedhlera tiponeswe.

Nyamashi tinoningira kuti hosha dzinokonzerwa ngezviro zvakasiyana-siyana mukati mwendaramo, tikaningira hosha dzizhinji dzimweni dzinokonzerwa ngepabonde, dzimweni dzinokonzerwa ngebesha.

Gwinyiso remene mene hosha dzinosiyana siyana mukati mendaramo ngeiyi nda kune mitombo inoshandiswa kudzivirira dzimweni hosha kuti dzisatibata mukati mwendaramo yedu.

Hosha dzinosiyana siyana mukati mwendaramo yedu. Kune hosha dzinotapuridzanwa kubudikidza ngebesha. Dzimweni dzinotapuridzanwa kubudikidza ngembepo. Dzimweniwo ndidzo dzepabonde.

Chiro chakakosha yaambo uye utano hunosisa kunge hweingwarirwa kubva kuhosha dzakasiyana siyana ngekuti hosha hadzibaperi mukati mwendaramo yedu, Asi tikangozwa panopanda, tinosisa kutorumba kuchibhedhleya.

Ngekuti hosha dzinosiyana siyana tinosise kudzingwarira kubudikidza ngekupfeka hembe dzinodzivirira

Igwinyiso yemene mene hosha dzinosiyana mukati mwendaramo dzevantu uye hosha hadziketi kuti ndiani dzinobata njero , kutangira vana vadoodori kusvika kuvantuu vasharukwaa.

Hosha dzinosiyana siyana mukati mentaramo uye dzinobata muntu weshe zvisinei nekuti vana vadoodori, majaha kana ndombi, kana vasharukwa, hosha inobata uye muntu unosise kupuwa mutombo painonzwa kuti unehosha.

Hosha dzinobate muntu weshe zvisinakuti muntu murumbwana here kana wakwegura dzinobata muntu weshe asikuti usabatwa ngehosha yeshe yeshe unosisa kuenda kuzvibhehlerakona kounohloyiwa

hosha dzinosiyana-siyana, asi dzinoo dzeisiyana kudaro vantu tinosisa kudzivirira hosha ngemitowo yakasiyana-siyana zvichisiyana nekuti hosha yacho yakadini. Uye tinosisa kuramba teipuwa mitombo mukati mwezvibhehleya.

Nyamashi unowu tinoningira kuti hosha dzinosiyana siyana mukati mwendaramo dzedu. Izvi zvinokomba kuti vantu vanosise kupuwa mutombo ponapo pavangadai vabatwa nehosha.

Ngeimwe nguwa tinoningira kuti hosha dzinosiyana siyana uye kune hosha dzinotapuridzanwa ngemhepo , koita hosha dzinotapuridzanwa kuburikidza ngepabonde izvo zvinosisa kudzivirirwa.

Nyamashi tinoona kuti hosha dzakasiyana siyana uye hosha dzinosisa kukundwa kubudikidza ngekuti vantu vanoenda ere kuzvibhedhlera Kona kwavanopuwa mitombo kuti vakwanise kudetsereka.

Igwinyiso remene-mene hosha dzizhinji dzinosisa kunge dzine mitombo yadzona asi kuti tizopuwe mitombo yakhona iyi hunge taenda mukati mwezvibhedhleya mwona mwatinohloiwa nekupuwe mitombo.

Mukati mwentharaunda mwedu tinoningira kuti hosha dzinosiyana -siyana, uye hosha dzinosisa kurapwa kubudikidza, ngekuenda kuzvibhedhleya, uko kwatinopuwe mitombo.

Hosha dzinosiyana siyana mukati mendaramo yedu. Tinoningira kune hosha idzo dzinokonzerwa kubudikidza nekuti muntu unenge eyishandisa kana mvura yakasvipa koitawo hosha dzinokonzerwa kubudikidza nepabonde.

Mwaizviziya ere nyamashi unouwu kuti kakurutu muntu unosisa kunge eidetsereka kubudikidza ngekuti wafundiswa maningi maringe ngezveutano izvi zvinoita kuti muntu agare ane chenjedzo.

Chakakoshera mundaraunda munogara antu hutano ngekuti pasina utano vantu vanopera nehosha Uye kuti vantu vazi vane hutano hwakagwinya zvinotangira kumvura yavangadai veimwa.

Utano chiro chaka kosha maningi chekuti muntu weshe une kodzero nacho uye unosisa kunge eiti paanorwara akaguma kuchi bhedhlera oto poreswa kubudikidza ngekupuwa mutombo kona ikweyo

Mukati mentaramo yedu tinowona kuti chakakosha hutano uye vantu vanosise kufundiswa chakakoshera hutano, izvo zvinoite vadetsereke mangwanawo kuti vazive kwekuenda kana vabatwa nehosha.

Antu anosisa kufundiswa maringe ngezveutano ngekuti utano chiro chakakosha maningi mundaro yevantu utano hunoita kuti vantu vagare vakagwinya nyama dzavo uye vasarwara rwara kubva muhosha.

Mwaizviziya ere kuti nyamashi unowu tikaningira mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kunge veitidetsera kubudikidza ngekutifundisa maringe ngezveutano izvo zvinotingwarira kuti tikure teiziya.

Kune dzimweni nguwa tinoningira kuti mundaramo yedu vantu vanosisa kunge veifundiswa maningi maringe nezveutano nekuti zvinodetsera vantu kuti vagare vakagwinya uye vaine chenjedzo.

Maizviziya here akiti woye kuti muzvikora vantu vanosisa kunge veifundiswa maringe ngezveutano uye ngekumishando zvinosisa kunge irinyaya yakajairika ngekuti munhu asina utano anofa .

Antu vanosisa kudetserwa mukati mwezvibhehleya kubudikidza ngekufundiswa maringe ngezveutano uye kubudikidza ngekurapwa ponapo pavangadai vazwa kuti vantu vane hosha.

Maizviziya here kuti mukati mwenharaunda dzetinga dai teigara vantu vanosisa kunge veyiona mvura yakachena kuitira kuti vasabatwa nehosha dzakasiyana siyana sehosha yemundani.

Tinoona kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kunge veidetserwa maringe ngeutano uye mukati kuti muntu azodetserwa ngeutano unosisa kufundiswa ngemuntu unoziya ngezvazvo.

Veshe vanosisa kunge vane hutano nekuti chiro chakakosha. Kuti muntu uve neutano hunge weigara munharaunda yakachena, weimwa mvura yakachena. Zvimweni weifundiswa hee maringe ngezveutano kuuchengetedza.

Igwinyiso remene-mene teshe tinoziya kuti mukati mwendaramo yedu muntu weshe tinosisa kunge ainda mukati mezvibhedhlera kunohloyiwa nekuno ongororwa kuti angadai achirema zvakadini.

Mundaramo yedu tinosisa kunga teidetsereka kubudikidza ngekuti tinenge teifundiswa maringe ngezveutano ngevantu vanoziyana ngezvavo izvi zvinoita tigare tine chenjedzo.

Mwaizviziya ere nyamashi unowu kuti utano hwenxondo hwakakosha maningi mukati mwemuntu ngekuti hunoite kuti vantu vakone kugarisana nevamweni zvakanaka pasina kuchayana kana kupopotedzana.

Igwinyiso remene-mene, tikaningira nyamashi vanthu, vanosisa kunge veipinda mukati ,mwezvibhedhleya kuone kohloiwa ,maringe ngeutano hwendxondo, dzavo kuti vaonekwe kuti, vachiri vatano ere .

Mwaizviziya ere nyamashi unou kuti hutano hwendxondo hwakabakosha maningi ngekuti ndihwo hunoita kuti muntu akone kugarisana neantu zvakanaka muntaraunda kana kundau yaanoshanda.

Zvakabanaka yaampo kuti muntu agare ane utano hwendxondo ngekuti hunoita kuti muntu akwanise kugarisana nevamweni zvakanaka muntaraunda mwaanogara kana kumushando.

Igwinyiso remenemene teshe tinoziya kuti vantu vanosise kunge vane hutano hwenxlondo ngekuti utano uhu ndihwo hunoite kuti muntu akwanise kugarisana nevamweni zvakanaka kungave kuchikora kana mudzimba.

Gwinyiso remene mene vanthu vanosise kunge veidetserwa mukati mwezvibhehlera kubudikidza ngekupuwe mutombo yakasiyana siyana iyo inoite kuti muiri yavo igwinye pona apapo.

Mu ntaramo medu kakurutu ponapo patinoenda ku zvi bhedhlera tinoenda kuno hloyiwa kuti tingadai teirwara nge hosha yakadi tobva tapiwa mitombo inoti betsera.

Nyamashi tinoringira kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kunge veienda kuzvibhedhleya ngekuti ndiyo ndau iyo yatinosisa kuponeswa ponapo patinozwa nyama dzedu dzeipanda.

Nyamashi unowu tinoningira kuti, mwukati mwezvibhedhlera vantu vanoendemo kuti vanodetserwa uye kunohloyiwa hosha dzakasiyana-siyana dzingada kubata varumbwana vedu.

Mukati mezvibhedhleya tinoona kuti munoshanda vantu vanoziya ngezvemitombo. Izvi zvinoita kuti vadetsere vantu vangadai vane hosha vanouya mukati mwezvibhedhleya mwona imwomwo.

Mukati mwezvibhehleya tinoona kuti munoshanda vantu vanoziya maningi ngezvemitombo izvi zvinodetsera kuti vantu avavo avatipi mutombo usiwo uye avatirapi hosha isiyo.

Nyamashi tinoningira kuti mukati mwezvibhedheya, vantu vanoendemo vanenge varwara nematenda akasiyana-siyana, awo anosiso kunge eirapwa ngemadhokodheya, kubudikidza ngerudetserwo rwunobva kumadhokodheya.

Igwinyiso remene mene teshe tinosisa kunge teienda mukati mwezvibhedhleya ngekuti muzvobhedhleya mwona umwomwo tinodetserwa kuburikidza ngekuhloyiwa ngazi yedu topuwa mutombo.

Ngeimweni mukuwo tinoningira kuti vantu vanoenda mukati mwezvibhedhleya kona uko kwavanodetserwa kubudikidzwa ngekuhloyiwa kwavanoita obhuirwa kuti vangadai vaine hosha iri.

Maizviziya ere kuti hutano hwakakosha maningi, uye kuti vantu vafundiswe maringe ngezvehutano, ndizvo zvinoite kuti vantu vadetsereke mundaramp mwavo uye vave vakagwinya ramangwani ravo.

Nyamashi tikaringira vantu vazhinji vanoenda mukati mwezvikora kuti vanofundiswa maringe ngezveutano vona vantu awawo kakurutu ndivo vatinozoona amadhokodheya amangwani.

Vantu vanoenda ku zvikora zvepadera vano fundiswa zvaka siyana siyana ndino ningira kuti vamweni vano fundiswa maringe nge zveutano ndivo vanozouya veiti fundisawo kuti tiziye ngezve utano nekuti vanenge vari vana mazvikokota.

Zvirozvo igwinyiso vantu vanosise kufundiswa maringe ngezveutano uye vantu vamweni vanotoenda kuti vafundire maringe ngezveutano, ndivo vantu vatinozoona ave madhogodheya amangwana.

Munozviziya here kuti vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano izvi ndizvo zvinoita kuti vantu vazhinji vadetsereke mundaramo yavo ngekhuti vantu vanoziya ngezve utano vamweni vakhona vanozopeisira vanazvo.

Ndezve mene-mene tikaningira mukati mendaramo yedu tinosise kunge teibetserwa kubudikidza ngekunge tichifundiswa maringe ngezveutano. Izvi zvinoita kuti tirambe tiine chenjedzo.

Nerimweni gore kwakaita hosha yakaita mukurumbira asi vekuzvibhedhleya vakahamba veifundisa vantu veikarakadzahe vantu maringe nezvehosha izvo zvakabetsera mukuderedza hosha yona iyoyo.

Muzvikora kana mukati memushando matinenge tiri kunosisa kunge kweifundiswa vandu maringe ngeutano ngekuri utano chiro chakakosha maningi mundaramo yemundu

Makambozwawo ere ngevantu vanohamba veifundisa maringa ngezveutano? Vantu vona avavo mukavaona yaiyai ngekuti zvakabakosha maningi kuti muntu uchengetedze utano hwako.

Mwaizviziya ere akiti woye kuti nyamashi unowu vantu vanonga veisisa kufundiswa maringe ngezveutano. Izvi zvinodetsera yaambo kuti vantu vagare vakagwinya mukati mwemutumbi dzavo.

Igwinyiso remene mene vanhu vanosisa kuenda kuzvibhehleya uko kwona kwavanopiwa mitombo yekuti vakwanise kudetsereka kubudikidza kweekunge vabatwa vaine hosha.

Nyamashi mukati muzvibhehlera tinoona kuti munoenda vandu vanorwara zvakasiyana siyana uye mukati mendau iyi munhu ukarwara zvemandorokwati vanokupa mubhedha wekuti ufanike kuvata weirapwa.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhera vantu vanoendemwo kunopiwa mutombo, ponapo pavangadai vahloiwa voningirwa kuti vangadai veirarama ngehosha yakadini, mumutumbi wavo.

Zvinodetsera yaamho kuti muntu ukarwara voona ucharumba kuenda mukati mwezvibhedhleya. kona uko kwaunodetserwa kuti ukwanise kurapwa hosha dzakasiyana-siyana.

Igwinyiso remene-mene tinoningira kuti mukati mwendaramo, vantu vanoenda kuzvibhehleya kona uko kwavanohloiwa maringe ngengazi yavo kuti ionekwe kuti ingadai isina hosha here inopona pairi.

Igwinyiso remene-mene muzvibhedhleya tinoningira toona kuti vantu vazhinji vanoendemwo kakurutu vanenge veirwara ngehosha dzakasiyana-siyana. Ngendaa iyi vanoendemwo kopuva mutombo.

Mwaizvizya ere akhiti woye kuti nyamashi mukati mwezvibhedhleya vantu vazhinji vanoendemwo koodetserwa. Uye hamuketi kuti ndiyani kana kuti ndiyani, muntu weshe unosisa kudetse...

Mukati mwendaramo yedu tinoningira kuti vantu vanosisa kunge veienda mukati mwezvibhedhleya Koona ana mukoti kuti vahloiwe kuti vangadai vaine hosha iri inopona pavari.

Tikaningira nyamashi unowu tinoningira kuti mukati mwezvibhedhleya vantu vanoenda kunodetsereka kubudikidza ngekuhloyiwa kwavanoita muzvibhedhleya mune madhokodheya akasiyana siyana anokona kuhloya.

Mukati mwezvibhedhleya tinoningira kuti munoshanda vantu vanoziya maningi ngezvemutombo izvi zvinoita kuti tidetsereke pona patinenge tawirwa ngehosha wotipe mutombo chaiwo chai .

Igwinyiso rwmene mene tinoningira kuti mukati mwezvibhedhleya vantu vanoendemwo kuti vanodetsereka kubudikidza ngekufundiswa ngezveutano izvo zvakabaanaka yaampo mundaramo dzevantu.

Mukati mwezvibhehleya tinoona kuti vantu vazhinji vanoendamo vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngekuti vanenge vapuwa mutombo uyo unoshandiswa kuti unyaradze panopanda mumutumbi wavo.

Maizviziya ere kuti muzvibhedhlera mune ndau iyo inohloyiwa vantu kuti vakachagwinya ere, uye vantu vasafa kubudikidza ngekurwara ngekuti muzvibhedhlera munopuwa mutombo.

Nge umweni mukuwo teshe tinoziya kuti uka pinda mukati mwe zvibhedhleya kubudikidza nge denda vanoku detsera ngeku kupe mutombo uye izvi zvinobai shanda yambo ngekuti zvino detsera muntu kuti arambe aka gwinya.

Madhokodheya anoshanda mukati mwezvibhedhlera kakurutu kakurutu tinoona kuti vanodetsera vantu ngekuvapa mutombo asi vakatama mutombo mwoma umwomwo vanosisa kuvapa tsamba yekuti vaende kotsvaka mitombo muzvitoro zvinotengesa mitombo.

Vantu vakarwara tinoona veizvitwara ngetsoka dzavo vakananga mukati mwezvibhedhleya asi mukati mwezvibhedhleya mwona imwomwo vanokone kutama mitombo, mitombo iyi vanosisa kuzoitsvaka muzvitoro zvinotengese mitombo.

Mitombo mizhinji inosise kunge yeidetsera antu pona apapo pevangadayi vabatwa ngehosha kuti vakwanise kurapa hosha yona iyoyo yavangadayi vanayo.

Nyamashi unowu tinoona kuti mitombo mizhinji inosisa kunge yeishanda kakurutu pona muntu panobatwa nehosha inosisa kurapa hosha yona inenge ichirwara muntu.

Mukati mwendaramo tinoningira kuti muntu paanoguma muchibhedhleya unohloiwa oronzerwa kuti ungadai aine hosha iri. Pona apapo vanobva vatomupa mutombo kuti apore.

Nyamashi uno tinoningira kuti mitombo mizhinji inosisa kunge yeipedza hosha dzakasiyanasiyana asi muntu aungopuwi mutombo njee, unotanga wahloyiwa wozopuwa mitombo yakona.

Mitombo inoshanda zvakasiyana siyana. Ngeii ndaa tinosisa kuenda mukati mwezvibhedheya pona patingazwa kuti nyama dzedu dzinopanda kuti tinopuwa mutombo yakasiyana siyana.

Nyamashi unowu vantu vazhinji ,vanodetsereka kwazvo kubudikidza ngemitambo, iyo yatinoona inenge iri muzvibhedhleya. Mitombo iyi muntu unosisa kuipuwa kubudikidza ngekuti une denda rakadini.

Mitombo yanyamashi imweni yakhona inopuwa vantu varwara ngedenda rakakura yaampo uye mitombo iyi unosisa kuimwa kakurutu pona paunozwa kuti nyama dzako dzinopanda.

Igwinyiso remenemene teshe tinoziya kuti mukati mwendaramo yedu vanhu vanosise kunge veipiwa mitombo yakasiyana siyana uye imweni yemitombo inosisa kurapa hosha dzanetsa maningi .

Taizviziya ere akiti woye kuti mwu ndaramo mwedu vantu vanosisa kunge veibetserwa kubudikidza ngekupuwe mitombo iyo inosisa kushanda zvakasiyana siyana mukati mwendaramo kupedza hosha.

Igwinyiso yemene mene kuti mukati mwezvibhedhleya vantu vanosisa kuendemwo pona pavanohloyiwa vakaronzerwa kuti vangadai vane hosha vanosise kupuwe mitombo yekunyaradza panopanda kana hosha.

Maizviziya ere akhiti woye kuti mitombo mizhinji inobadetsera yaambo kupodza panopanda mukati mwemutumbi womuntu kunyanya nyanya mutombo yatopuwa ngemadhokodheya iii inoshanda.

Maizviziya ere kuti nyamashi unou vantu vanoenda kuzvibhehleya kubudikidza ngekuti vanenge vanedenda vanopuwa mitombo yakasiyana siyana kuti vaite kunzwa kurinani kana kunyaradza hosha yona iyoyo.

Mu zvibhehleya vantu vanosisa kunge veyi enda kuno detserwa ku budikidza ngeku puwe mutombo mitombo iyi inosisa kudetsera kurapa hosha dzaka siyana siyana.

Hino nyamashi ndazwa musoro wangu weipanda, ndochootwarana ngetsoka dzangu ndakananga mukati mwezvibhedheya. Kona ikweyo ndasvika ndochoopuwe mutombo. Nyamashi mukuwo unowu, arichapandi dzoro rangu.

Vantu vazhinji vanosisa kupuwa mutombo ponapo pavangazwa kuti nyama dzavo dzinopanda kana kuti nyama dzavo dzinowawa zvisinga zwisisiki vanosisa kupuwa mutombo unorapa zvona izvozvo.

Igwinyiso remene-mene teshe tinosisa kunge teipuwe mitombo mukati mwezvibhehleya kuti tikwanise kudetsereka kubva kuhosha dzakasiyana-siyana dzatingadai teizwa mumutumbi wedu.

Igwinyiso rememene teshe tinoziye kuti muntaramo yedu tikaende muzvibhedhlera mune ndau idzo dzinohloyiwa maningi kuti muntu aoneke kuti ungadai une denda riri uye kana kuhloya kuti vaone kuti mwana uri mudumbu wakadini.

Mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune mudziyo yakasiyana siyana, iyo inosiswa kushandiswa ngemadhokodheya ponapo pavanohloya muntu uye kune ndau inoitirwa zvona izvozvo.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya mune ndau iyo inoringirwa muntu kuti ungadai eizwa chiini uye varumbwana vanorapwa mundau dzakhona ngekuti ndimwo munenge mune mudziyo.

Ngerimweni gore ndakaenda mukati mwechibhedhleya ndine mudzimai wangu uyo waingorutsa rutsa. Hino vakatora mudziyo veichounyika mukati mweweti yake, ndipo patakaona kuti aiya aine mimba.

Ngeimweni mikuwo tikaguma pachibhedhleya tinoona kuti kune ndau iyo inoningirwa vantu kuti vangadai veirwara ngehosha iri uye ndau iyi imweni yakhona ndiyo inogadzirirwe mitombo.

Muntu paunozwa panopanda mukati menyama dzako motorumba mukati mezvibhedhlera ngekuti muzvibhedhlera mune ndau yakanasirwa izvozvo.

Mukati mechibhehleya munendau iyo inodetsera vantu kuti vakone kurziehandira mishando yenyara dzavo uye vantu vakwanise kuita zvakasiyana siyana mundaramo mavo vazobetsereka ramangwani ravo

Vantu vazhinji vanosisa kunge veienda kuzvibhedhleya ngekuti kuzvibhedleya mukati mwazvo mune ndau inonasa kuringirwa yaambo kuti munhu ungadai eirwara ngehosha iri.

Zvakadini kunaka kuti muntu uende muzviibhedhleya mukuwo uwo waunozwa kuti nyama dzako dzinopanda. Izvi zvinokudetsera kakurutu kuti ugare wakagwinya mundaramo yako.

Vantu vechidzimai vanosisa kunge veienda nearumbwana mukati mwezvibhedhleya, kwona kwaanohloiwa kuti vari kukura ere, uye vari kurema zvakadini, mukuwo dzakasiyana-siyana.

Tikapinda mukati mwezvibhedheya tinoona kuti mune varumbwana. Varumbwana ava vanopuwe mutombo unovadzivirira kubva kuhosha uye vabereki vavo vanopuwawo mutombo wekuti mukaka uve wakachena.

Igwinyiso remene-mene tinoona kuti vantu vechidzimai vanosisa kuenda nevarumbwana mukati mwezvibhedhleya. Ngekuti mukati imwona imwomwo varumbwana vanopuva mutombo vavanopuva unodzivirira hosha dzakasiyana-siyana.

Umweni mukuwo tikaningira mundaramo yedu tinoona kuti vantu vechidzimai vakabereka vanosisa kuramaba veienda nevarumbwana mukati mwezvibhehleya mwona umwomwo mwavanobetserwa.

Nyamashi tikaningira tinoona kuti mukati mwezvibhehlera mune midziyo yakasiyana siyana, iyo inosise kushandiswa ngemadhokoteya ponapo pevanoite basa ravo kuti variite ngemazvo.

Igwinyiso yemene mene teshe tinoona mukati mwendaramo yedu antu tinosise kuzvingwarira kubudikidza nekuenda muzvibhedhlera, muzvibhedhlera tinohloiwa nemidziyo yakasiyana siyana uye imweni midziyo inoita kuti mishando yemadhokodheya ive nyore.

Ndaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji vanoshandisa midziyo muzvibhedhleya uye mudziyo iyi inoshandiswa kuhloya ngazi yevantu kuti ingadai inehosha iri inoshanda peiri.

Ngeimweni mukuwo tinoringira kuti mukati mwezvibhehleya vantu vazhinji vanosisa kunga veidetsereka kubudikidza ngemidziyo irimwo imweni yemidziyo ndekuti muntu unongarira pona eihloiyiwa.

Igwinyiso remenemene teshe tinoziya kuti kukati mwezvibhedhlera mune midziyo yakasiyanasiyana. Imweni yemidziyo yatinoona ndeinoshandiswa kubvisa mazino anenge akaora mukati mwemukanwa mwemunhu.

Igwinyiso mukati mwezvibhehlera tinoningira kuti mune mudziyo yakasiyana siyana iyo inosisa kushandiswa ngemadhokoteya pona apo vanenge veihloya ngazi yevantu kuti ingadai isina hosa ere.

Mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti vantu vazhinji vanoendemwo mwona umwomwo kunodetserwa, kubudikidza ngekuti munenge mune mudziyo. Imweni yakhona inoshandiswa kuise mutombo mukati mwemuntu inoita ingatei nayiti.

Mukati mwezvibhedhleya tinoningira kuti mune midziyo yakasiyana-siyana. Imweni yemidziyo ndiyo inoshandiswa kuti antu anorwara vakone kuona pekuatira mukuvo vona vovo vanoenda kuzvibhedhleya.

Nyamashi uno uyu tinoona kuti mundaramo yedu vantu vazhinji vanoenda muzvibhedhlera kunodetserwa nekuti mukati mezvibhedhlera mune midziyo inosise kuita zvona izvozvo kubudikidza ngekuhloya vantu

Mundaramo mwedu vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhleya, kwona uko kwavanodetsera kubudikidza ngekupuwa mitombo, uye kuzvibhedhleya, unohloiwa maningi ngemidziyo inenge iriyo, yokuronzera kuti une hosha iri.

Muzvibhehleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuti mishando yawo iite nyore pona pavanoita uye vakasire kudetsera vantu.

Mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana. Midziyo iyi inosisa kushandiswa ngemadhokodheya ponapo pavanovhiya munthu kuti akakwanise kurapika.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mundaramo mwedu tikaenda mukati mezvibhedhlera munemudziyo yakasiyana siyana inosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuti vaite mishando yawo.

Iri igwinyiso remene mene , teshe tozviziya kuti mukati mendaramo tinosisa kunge teienda kuzvibhedhlera ngekuti kuzvibhedhlera Kona ukoko kune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa nemadhokodheya kuti mishando yavo iite nyore.

Mukati mezvibhedhlera tinowona kuti kana kurutu kakurutu kunemidziyo yakasiyana siyana. Iyo iyi imwe midziyo yacho inoshandiswa ngemadhokodheya kuti mishando yavo ite nyore pavanenge veyitore mitombo.

Futi mukati mwezvibhedhleya mune midziyo irimwo. Izvi zvinobetseredza madhogodheya kuti mishando yavo iite nyoye, ponapo pavangadai veida kuhloya vantu maringe ngehosha.

Igwinyiso yemene mene mukati mezvibhedhleya tinoone imweni yemidziyo inoshande muzvibhedhleya inosanganisira iyo inodetsere antu anorarama ngehurema kuti vakwanise kuhamba .

Mwaizviziya ere akhiti woyee, kuti mukati mwendaramo yedu, mukati mwezvibhedhleya patinogumemwo, mune midziyo yakasiyana-siyana, iyo inoshandiswa ngema dhokodheya, imweni yemidziyo, inosanganisira izvo, zvinovhiya vanthu vanenge veida kurapwa.

Muchibhedhleya mune midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya avo vanokona kuishandisa pona pavangadai veihloya mutumbi wedu kuti ungadai une hosha iri irikona mwatiri.

Zvakadini kunaka akiti woyee kuti patinoguma mukati mwezvibhedhleya toona tine midziyo iyoo inosisa kutibetsera iponapo patingadayi teyizwa hosha midzinde yakona inodai inosisa kumbaiti vheneka.

Maizviziya ere kuti nyamashi unouyu mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana. Iyo inosisa kushandiswa ngemadhogodheya kana vantu kuti tikwanise kubetsereka. Kubudikidza ngekuti mishando yavo inenge yanyore.

Nyamashi tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu muzvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana. Imweni yemidziyo yatinoona muzvibhedhlera ndeiya inoshandiswa kuchengetere mitombo mwona umwomwo.

Mitombo yanyamashi yatinoona mukati mwezvibhedhlera imweni yakona inosise kugara hee mukati mwonamomo mune zvidziyo zvemuzvibhedhlera .

Mwaizviziya ere nyamashi unowu kuti muzvibhedhleya tinosisa kuendemwo kunodetserwa ngekuti mune midziyo yakasiyana siyana imweni yemidziyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuti mishando yawo iite nyore.

Tinosisa kuti pona patinokuwara marenje edu kana nyara dzedu tinosisa kuguma mukati mwezvibhedhleya ngekuti mune midziyo yakasiyanasiya iyo inokwanisa kutibetsera kuti tipone.

Mukati mwe zvibhedhleya tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kudetserwa kubudikidza ngekuti mune midziyo ino ningira zvisinga oneki nge madziso asi midziyo iyi inoshanda yambo.

Mukatimwendaramo yedu tinoona kuti muzvibhehleya munemudziyo yakasiyana siyana imweni yemu inoshandiswa kusona panenge pakakuwara mukati mwemutumbi wemuntu imweni inoshandiswa kucheka muntu

Ngendaya yekuti mukuti mwezvibhehleya mune midziyo yakasiyana siyana tinoningira toona kuti vantu vazhinji vanosisa kuendemwo kuti vadetserwe kubudikidza ngemidziyo zvinohloya imweni yakona inochengete mitombo.

Mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana midziyo iyi inosisira kunge yaibetsera madhokodheya kuti pavanohamba inge yakatakura zvaunouya nazvo panouya kuhloya vantu.

Mu zvibhedhleya mune midziyo yaka siyana siyana midziyo imweni yekuti kana usinga shandi mu chibhedhleya autombo koni kuronza maringe nge mazina ayo ngekuti ino zikanwa nge madhokodheya.

Mwayiziziya here kuti midziyo imweni yatinowona mukati mezvibhedhleya inodetsera vantu. Imweni inoyita kuti ropa rihambe zvakanaka. Imweni inoyise mushonga mukati memutumbi wemuntu.

Muzvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo inosisa kushandiswa, pona apapo muntu paangadai eida kuti mazino ake agwinye. Unopfekedzwa chiro chinoiswa mukati mwemukanwa make, kuti madzino ake agwi....

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo inosise kushandiswa ngemadhokodheya pona pavanoita mishando yavo kuti ive iri nyore kuiita.

Umweni mukuwo tinoningira kuti mukati mwenharaunda dzatinogara munezvibhehleya ,muzvibhehleya mwona umwomwo mune midziyo yakasiyanasiyana inoshandiswa ngemadhokodheya kuti mishando yawo ite nyore.

Mukati mwezvibhedhleya mwona unwo munorapwa vantu vane hosha dzakasiyana siyana tinoningira kuti mune midziyo iyo inoshandiswa pakuvheneka kana kuhloya ngazi yozoronza kuti muntu ungadai eirwara ngechiini.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti ,mune midziyo yakasiyana-siyana, iyo inosisa kudetsera vantu vanorarama ngehurema kana vasikakoni kuhamba, vanongongara apapo, votokona kuhamba kubudikidza ngemidziyo yakhona.

Mwaizviziya here kuti mukati mwezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana- siyana, iyo midziyo inosisa kushandiswa mwona umwomwo kuti mishando yemadhogodheya ive nyore. Imwe yemidziyo inosanganisire naiti.

Tikapinda muzvibhehlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyanasiyana midziyo iyi inosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuita mishando yawo kuti vadetsereke kuyita pajekerere uye zvirinyore.

Maizviziya ere nyamashi unou kuti mukati mezvibhedhlera mune midziyo imweni inoshandiswa ngemadhokodheya yavanoonesa kuti muntu ungadai eida kudetserwa zvakadini.

Maizviziva here nyamashi unowu kuti mudaramo mwedu vantu vazhinji vanosisa kunge veibetseredza kubudikidza ngekuti mune midziyo iri muzvibhedhlera, midziyo iyi inoshandiswa mukuhloya hosha.

Kubhuye gwinyiso, mukati mezvibhedhlera tinoone kuti mune midziyo yakasiyana-siyana asi kuronza, vantu vanoshandemo, ndivo vanoziya kuti midziyo yakhona inosisa kushanda zvakadini.

Mwaizviziya ere akhiti woye kuti mitombo mizhinji yanyamashi inosisa kunge yeigara panotontorera kuti iramba yeishanda kurapa hosha yeyinode kurapa.

Igwinyiso remene-mene tinoningire kuti mukati mwemitombo mizhinji, inenge yakanasirwa inosise kunge yeipuwa muntu unenge ane hosha yakanasirirwa mutombo wakhona uwowo.

Mutombo muzhinji yatinoona nyamashi unou unosisa kudetsera kupodza hosha dzakasiyana siyana uye mundu ukazwi imwa mutombo kwemazuwa marongomuna nadhokodheya unosisa kudaro.

Mutombo mizhinji yakhona imweni yetinoona, inogara mwainenge yakachengetedzwa kuti isapindwa ngemphepo, ngekuti ikapindwa ngemphepo imweni yakhona, aizoshandi mishando dzayo.

Iziya ranyashi unouyu kuti vantu vazhinji kakurutu vanosise kunge veipuwe mutombo wanyamashi uwo unoite kuti vadetsereke kubudikidza ngekurapwa hosha dzavangadai vainadzo

Taane mitombo inogara muzvibhohleya, umwo mweinoshanda iri uye inosisa kugaremwo kuti isarashika. Mizhinji yemitombo yakadai inorapa chikhuhlani chingadai chiri pane muntu.

Nyamashi unowu tinoningira kuona kuti mitombo mizhinji inosisa kunge yeigara panotondorera mukuwo dzeshe kuitira kuti irambe yeishanda zvakanaka mukurapa hosha.

Mitombo mizhinji yatinoziya, inogara iri muzvibhedhlera, inosisa kurapa hosha dzakasiyana-siyana, inosanganisira hosha yebesha, kana imweniwo hosha.

Kakurutu nyamashi tinoona kuti vanthu vazhinji vanosisa kudetserwa kubudikidza ngekupuwe mitombo dzakasiyana siyana mitombo imweni inorapa kuti vanthu vasachaya nkubudikidza ngemundani munopanda.

Munozviziya ere akiti woye kuti nyamashi unowu vantu vazhinji vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngemitombo yakasiyana-siyana. Uye mitombo iyi inosisa kutorwa semaronzerwe ezvinenge zvakaitwa.

Maizviziya ere kuti mitombo mizhinji iyo yatinoona muzvi bhehleya inosisa kunge yeibetsera vantu kuti vapore, vapore kubva kuhosha yaangadai eizwa.

Mizviziya ere kuti mitombo inosiyana-siyana mukati mwendaramo dzevantu, uye kuti muntu unozwa hosha iri ndizvo zvinoita kuti upuve mutombo unoenderana nehosha yako.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mitombo inosiyana zvainorapa mukati mwemutumbi wemunthu uye mitombo inosisa kunge yeidetsera munthu weshe wona ungadai ane hosha.

Umweni mukuwo teshe tinoziva kuti mundaramo yedu tinosisa kutora mitombo yakasiyana siyana iyo inosisa kutidetsera pona apo patingadai tabatwa nehosha dzakasiyana-siyana.

Ngeumweni mukuwo tinoningira kuti mitombo mizhinji inosisa kudetsera vantu vakasiya siyana ndokuti mitombo iyi inosisa kupiwa mukati mezvibhedhlera pona pauronzerwa na dhokodheya.

Igwinyiso remene-mene, tinoziya kuti mitombo imweni, inosisa kunge yeidetsera vantu vanorwara hosha dzakasiyana-siyana. Dzimweni dzehosha dzinosanganisira mikhuhlani , besha.

Maizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhlera mune ndau iyo ino chengeterwa mitombo ngekuti ndau iyi imweni yakona inotondorera uye mitombo inosisa kugara panotondorera mukuwo dzeshe .

Kwakadini kunaka akhiti woye kuti patinozwa hosha totorumba kuzvibhedhleya kona ukoko kwatinopuwa mutombo wakasiyana siyana, kuzvibhedhlera wantu wanosisa kunge veiponeswa.

Nyamashi unou tinoringira kuti mitombo yakauya ngemhando dzakasiyana siyana kune mitombo iyo inoshandiswa kuti vantu vadetsereke kuburikidza kufunga kana kuti ndangariro.

Mitombo yatinoona inogadzirwa nyamashi yakasiyana siyana amweni anouya Ari mapirizi Imweni inenge yakaita ngatei mvura iyo inosisa kunge yeimwiwa.

Maizviziva here kuti mitombo yanyamashi yabaisiyana nemitombo yekudhaya nekuti tikaningira mitombo yanyamashi iyi mizhinji yakona inosisa kurapa hosha dzakasiyana siyana dzinenge dzahloyiwa pamundu.

Mitombo ye nyamashi imweni yakona inorapa kubva vantu ve mazera eshe kutangira kuva rumbwana kuenda ku vasharukwa tika ningira kune inorapa chirwere chebesha.

Mukati mwezvibhedhleya muntu ukagumeyo ponapo paungadai une hosha yakumomotera vanosisa kukupe mitombo yakasiyana siyana inonyaradza hosha yaunenge weizwa.

Mitombo yanyamashi inosisa kurapa hosha dzaka siyana siyana tinganingira kune mitombo inogara muma phepha imweni yemitombo inogare muzvibhedhlera kuti irambe yeishanda yeyambo uye inosise kugara pano tondonderera.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti muntu ukapindemwo une denda raunaro vanokupe mitombo yanyamashi mutombo iyo inosisa kupedza hosha yaungadai wabatwa.

Igwinyiso remenemene, tese tinoziya kuti muntaramo mwedu ,mitombo inoshanda yaambo pona pakupodza marwadzo kana pakupedza hosha ingadai irimukati mwemuntu.

Maizviziva here kuti nyamashi unowu vantu vazhinji vanosisa kunge veidetsererwa nekunge kuburikidza nekumwa mitombo yanyamashi iyo inorapa hosha dzakasiyana siyana dzingava hosha dzebesha.

Mutombo yekudhara vantu vazhinji vanosisa kuimwa semaronzerwe azvinenge zvaitwa mukati mwezvibhedhleya. Izvi zvinobetsera kakurutu kuti muntu arambe akagwinya.

Mitombo mizhinji yakona imweni yatinoona muntaraunda ndeiyani mitombo inosisa kunge yeitidetsera pona apapo patinenge tabatwa ngehosha, toipuwa, tomwa, totorapwa.

Ngeimweni mikuwo tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanorwara vanosisa kupuwe mitombo yona iyoyo inovadetsera kuti varapwe kuhosha dzakasiyana-siyana dzingadai dzeivashungurudza.

Maizviziya ere kuti mitombo yanyamashi imweni yakona inonasirwa kubva kumitombo yekaretu uye yakunasirwa yamho kuti irambe yeishanda

Mitombo mizhinji yatinoona muzvibhehleya imweni yakona yakaita mvura asi mitombo iyi inobashanda yambo kurapa hosha imweni yakocha inoitwa zvekumbairwa yodzaka yeipinda mungazi yemuntu.

Tese tinoziya kuti mitombo mizhinji inosisa kurapa hosha dzakasiyanasiyana kubva kuhosha dzebesha kusvikira kuhosha dzinorapa musoro idzo dzinopanda.

Mitombo ya nyamashi mimweni yakona ino sisa kugara pano tondorera ngekuti ikasa gara pano tondorera ino pesira isingasa shandi.

Mwaizviziya ere nyamashi kuti mitombo yekudhaya yasiyana nemitombo yenyamashi ngekuti mitombo yanyamashi mizhinji yakona, vantu vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngekuipuwa kuzvibhedhleya

Ngeumweni mukuwo tinoziye kuti mutombo wanyamashi ibari mutombo yakanaka yambo ngekuti mutombo iyi chinoita kuti tidetsereke kubudikidza ngekuimwa kuti tirapwe hosha.

Igwinyiso remene mene, mitombo mizhinji kwazvo inosisa kunge yeitibetsera pona apapo patingadai tabatwa ngehosha tinosisa kuimwa uye tinosisa kuimwa semaronzerwe azvinenge zvakaitwa.

Mukuwo uyo watinoshandisa mutombo tinosisa kuzwa kuti nyama dzedu dzotochinja kubudikidza ngekuti mitombo iyi inenge yeirapa hosha ingadai yakatimomotera.

Zvakadini kunaka kuti antu vamwe mutombo ponapo pavanga dai vabatwa nge hosha izvi zvino detsera kuti vantu vasafa ku budikidza nge denda rinenge rava wira mu ndaramo.

Kune hosha inonesa maningi hosha yeshuramatongo asi vantu vakainasirira mutombo wekuti muntu unotomwa zuwa ngezuwa asi aufi kubva kuhosha yona iyoyo, izvi zvinodetsera. yambo.

Munozviziya ere kuti mitombo yanyamashi inouya irimumhando dzakasiyanasiyana tikaningira mukati mwemitombo yenyamashi tinoona kuti imweni yakona inonga irimuzvibhehlera mwona umwomwo mweinochengetwa.

Mitombo yanyamashi yakabanaka yaamho ngekuti mitombo iyi, tinoningira ndiyo inotidetsera ponapo patinozwa kuti tinehosha, inobatirapa yaamho kunyaradza hosha yona iyoyo.

Gwinyiso, mitombo mizvinji inonasirwa nyamashi, tinoningira imweni yakona inoshandiswa kurapa vantu vayani vane ropa risingahambi zvakanaka mukati mwendaramo yavo.

Mitombo yaayo nyamashi yakabanaka yambo ngekuti mitombo iyi inodetsera vantu kuti vakwanise kurapwa hosha dzakasiyana siyana uye mitombo iyi tinosise kuimwa semaronzerwe azvinenge zvakaitwa kuzvibhedhleya.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka yaambo, nekuti mitombo iyi mizhinji yakona tinoipiva kuzvibhedhleya. Ngevantu vanotoziya ngezvemitombo madhogodheya nanamukoti.

Mitombo mizhinji inosisa kunge yeirapa hosha dzakasiyana siyana ,inosanganisira besha, mikuhlani kana kupanda kwedzoro.

Igwinyiso remenemene, teshe tikaningira kuti mitombo inopiwa vantu pevanenge vahloyiwa vaoneke kuti vanodai veirarama ngehosha iri mukati mwemutumbi wawo zvinozoite kuti vapiwe mutombo.

Tinoningira kuti mitombo mizhinji inogara mweinogara kuti irambe yakachengetedzwa uye ishande kuburikidza ngekuti inenge isingachaiwi ngemhepo inotora Simba raya.

Ndaramo tinoningira kuti vantu vazhinji vanoshisa kudetsereka kunyanya nyanya vantu vanorarama ngeurema hwendxondo dzakashota vanosisa kuramba veipuwa mutombo kuti vasaramba veiita mabungu mupee

Mwaizviziya ere nyamashi unou kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngeutano hwakagwinya? Uye utano hunosisa kungwarirwa maningi.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona munendau iyo inosisa kugara vantu vane ndxondo dzinenge dzakatamika. Kuti vasagarisana nevantu vakakwana ngekuti vangapera kuchaiva.

Varumbwana avabhuyi, mukuwo uyo wavanozwa nyama dzavo dzeipanda, tinoona nekupata-pata, asi tinosisa kuramba teienda navo muzvibhedhleya kona kwavanohloiwa maringe nezveutano hwavo.

Igwinyiso remene-mene maizviziva here kuti vantu vechidzimai vanosisa kunge veipuwa mutombo kuti vadzivirire hosha dzakasiyana-siyana idzo dzino sanganirisa hosha dzechibereko.

Varumbwana vedu vanosisa kunge veyiendwa navo muzvibhehlera kwavanohloyiva kuti vaonekwe kuti avana hosha here uye vanopuva mitombo yakasiyana siyana iyo inosise kuvadetsera kuti varwe kuhosha dzakasiyana siyana.

Maizviziya ere kuti varumbwana vanosisa kuendwa navo mukati mwezvibhedhleya. Kuti vaende kunodetsereka, kubudikidza ngekuti vanenge vapuwa mitombo, unovadzivirira kubva kuhosha dzakasiyana-siyana.

Nyamashi unouyu tinoringira kuti varumbwana vazhinji vanosisa kunge veienda mukati mwezvibhedhleya kunohloiwa mukuvo ngemukuvo. Izvi zvinobetsera kuti varapwe kubva kuhosha dzakasiyana-siyana.

Mwaizviziya here kuti vana vadoodori vanosisa kuramba vakaguma mukati mwezvibhehleya mwona mwavanohloyiwa kuti vangadai veirwara ngehosha dzakadini pamutumbi wavo.

Maizviziya here kuti mundaramo yedu vanhu tinosisa kunge teiendesa varumbwana mwukati mwezvibhedlera ngekuti kona ikokoko vantu vanorapwa kubva kuhosha dzakasiyana siyana ngekudzivirirwa kubva kuhosha.

Nyamashi unowu tinoona kuti varumbwana vanosisa kuyenda mukati mwezvibhedheya mwona umwomwo, mwavanohloyiwa ngehosha dzavangadayi veyirwara, vopuwe mutombo vapore.

Vana vano sisa kunge veipuwe mitombo imweni inota kuti vadzivirirwe kubva kuhosha dzinga dai dzei bata vana vadodori izvi zvino betsera ngekuti varumbwana avafi.

Mwaizviziya ere kuti vantu vakakuwara kuburikidza kana kuti varumbwana vakakuwara vanosisa kuenda kuzvibhedhlera Kona uko kwavanodetserwa ngekupiwa midziyo iyo inoita kuti vakone kuhamba.

Mwaizviziya ere kuti varumbwana vanosise kunge veidetserwa kakurutu kubudikidza ngekuendeswe mukati mwezvibhedhleya mwona mwaanohloyiwa Nekubhuirwa kuti vazopuwe mutombo unodziirira hosha.

Varumbwana vanosisa kuendwa navo mukati mwezvibhehleya mwona umwomwo ndimwo mwavanodetserwa kubudikidza ngekupuwa mutombo iyo inoita kuti vadzivirirwe kubva kuhosha iyo dzakasiyana siyana.

Chakanakira mukati mezvibhehlera tinozviona kuti vantu vazhinji vanoendemwo vanosise kunge veidetsereka kubidikidza nekuendesa varumwana vavo kuti vanohloyiwa maringe ngehosha dzinobate vantu.

Tikaningira mukati mezvibhedhlera varumbwana vanosise kuendemo kubudikidza ngekuti vanenge vakakuvara marenje kana nyara kuti vanopuwa zvekushandisa mwonaimomo vakasire kuzodzoka hee kuhamba.

Arumbwana anosisa kuendwa nawo mukati mwezvibhedhleya kona ikoko kwavanohloiwa kuti vangadai veirwara ngehosha iri uye hosha yona iyoyo inosisa kudzivirirwa sei.

Varumbwana vakabaatikoshera yaambo ngendaa yekuti varumbwana vanosisa kuramba veingwarirwa maringe ngeutano hwavo vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kwavanondopuwe mutombo unodzivirira hosha dzakasiyana siyana.

Igwinyiso varumbwana ndivo vanthu vakabaatikoshera yaambo nekuti ndivo vamangwani vatinotarisira kwavari ngeiyi ndaa vanosisa kuramba veihloyiwa marinne ngezveutano hwavo.

Tikaningira nyamashi varumbwana vanosisa kunge veienda kuchibhedhlera konako kovanobetserwa kubudikidza nekupiwa mitombo iyo inovadzivirira kubva kuhosha dzakasiyana siyana.

Mutombo mukurutu kuva rumbwana kana vana vadodori ,mukaka vantu vechidzi mai vanosisa kuziva izvozvo iponapo pavanenge vasati vaenda navo kuzvigwehleya kuno hlowiwa nekupiwa mutombo.

Mwakamboona ere kuti mukati mwendaramo dzedu vantu vanosisa kunge veidetsere varumbwana kubudikidza ngekuvaendesa mukati mwezvibhehleya mwona mwavanohloiwa nekuringirwa.

Varumbwana vanosisa kuenda muzvibhedhleya mukuvo ngemukuvo. Kona ikoko vanobetserwa ngekupuve mitombo imweni inoita kuti vasazobatwa ngehosha dzakasiyana-siyana dzinobata vana vadodori.

Tinoźiyaerè kuti varuɓwana vedu vanosisa kunga veienda mukati mwezvibhehlera mwona imwomwo mwaanobetserwa kupùwa mutombo inoita kuti vasarwara kubva kuhosha dzakasiyana siyana .

Nyamashi vantu vanosisa kuenda neva rumbwana mukati mezvibhedhlera mona mwavaono hloyiwa kuti havana hosha dzakasiyana siyana here dzinobata varumbwana.

Zvakadini kunaka akiti woye kuti varumbwana vedu vaende mukati mwezvibhehleya mwona mwavano hloyiwa kuti vangadai veirwara ngehosha iri kuti vadetserwe uye vanopuwa mutombo unodzivirira hosha.

Igwinyiso remene mene varumbwana vanosisa kunge veidetserwa kubudikidza ngeutsanana hwakanaka. Uye vanosisa kufundiswa kuzi pavanoshandisa chimbuzi vanosisa kushamba nyara.

Muzvibhedhlera muntu unosise kugumemwo pona peungadai wazwa nyama dzako dzeipanda ngekuti izvi zvinodetsera yaamho kubudikidza ngekupuwe mutombo weunosisa muntu.

Nyamashi tikaningira mukati mendaramo yedu tinoona kuti varumbwana vanosisa kunge veienda navo mukati mwezvibhedheya, uye isusu vemene tinosisa kunge teidzingwarirawo utano hwedu.

Mundaramo yedu vantu vanosisa kudzingwarira kubudikidza ngekuti vanonga veienda kuzvibhedhlera kona uko kwavanohloiwa maringe ngengazi yawo kuti ingadai ine hosha inopona pairi ere.

Mwaizviziya ere akhiti voye kuti vantu vakaite mwana vanosisa kumungwarira kubudikidza ngekumupa mukaka, uye nekuramba vakagunda dzoro rake kuti asazobatira hosha dzeshe-dzeshe.

Tika ningira nyamashi tinooona kuti vantu vazhinji vano enda mukati me zvibhedhleya mwonamo mavano detserwa kubudikidza ngeku piwe midziyo iyo inoiita kuti kana muntu eyi rarama ne urema azokone kuhamba.

Mukati mwendaramo mwedu tinoningira kuti vantu vazhinji vanosisa kudetsereka kubudikidza ngekuti vanoenda kunoona madhogodheya avo anovahloya utano hwavo, wooneka kuti vakachagwinya ere.

Muntu njee unosisa kuzvingwariraaringe ngezveutano hwako uye unosisa kuramba waihloyiwa kuti uningirwe kuti chingaa chiinyi chinganesa pamutumbi hwako asi izvii unosisa kuzviita kuchibhedhleya.

Mukati mwendau dzatingadai teigara vantu vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngekufundiswa maringe ngezveutano uye muntu unosisa kudzingwarira mukuwo weshe.

Igwinyiso remene-mene teshe tinoziya kuti hutano hwakakosha maningi. Hino muntu ngendaa iyi unosisa kunge eingwarira utano hwake. Kubudikidza ngekuende kuzvibhedhleya kona kwaanohloiwa.

Gwinyiso remene-mene tinoona vantu vanosisa kunge veidzingwarira kubudikidza kekunge veienda kuzvibhedhleya kwavanohloiwa mukuwo ngemukuwo kuti vabatsirike.

Igwinyiso remene mene munoziva kuti muntu wekuzvingwarira maringe nekunge vakafunda uye muntu uendewo kuzvikora zvepadera iriko mishando inozokurerekera mangwani.

Igwinyiso remene-mene, tinoziya teshe kuti mukati mendaramo yedu vantu vanosisa kunge veifundiswa maringe ngezveutano. Kuti muntu akure eiziya chakanakira utano hwake.

Igwinyiso re mene mene tino ningira kuti nyamashi vantu muno sisa kunge meizvi ngwarira kubudikidza ngeku chengetedza utano hwenyu musa enda pa bonde musina ku dzivirira.

Zvinoshamisa yambo tinoona kuti kakurutu hutano hwevantu hunosisa kunge hweingwarirwa kuburikidza ngekuti muntu wakhona unoenda ere muchibhedhleya kohloyiwa maringe ngeutano hwake.

Mwaizviya ere akhiti woye kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosise kudetsereka kubudikidza ngekuti vanenge veifundiswa maringe ngezveutano uye kuti utano hunochengetedzwa sei.

Muntunje unosisa kudzida ngekuti ukasadzida unorwara ngehosha dzakasiyana siyana uye unosisa kuramba weiende kuchibhedhleya kona ikoko vanokuhloya hosha ingadai iri pauri.

Munozviziya ere nyamashi uno kuti hosha zhinji dzinosisa kunge dzeirapwe mukati mezvibhedhlera kuburikidza ngekupiwe mitombo, asitikatame mitombo mundau iyi, tinosisa kuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo tinoona kuti mune mitombo yakasiyana-siyana. Asi mitombo iyi haungotengeserwi kana usina tsamba yakanyorwa nadhogodheya kuti unosise kutenge mutombo.

Nyamashi unowu tikaningira tinoona kuti mukati kwezvitoro zvinotengesa mitombo vantu vazhinji vanoendamwo kuti vandodetsereka kubudikidza ngekupuwa mitombo yakasiyana siyana mundaramwo mawo.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mukati mwezvitoro zvinotengesa mutombo muntu unosisa kuenda nepakanyora kuti akwanise kudetsereka kubudikidza ngemitombo dzatinoona mwona umwomwo.

Ngeumweni mukuvo tikaningira mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo. Tinoona kuti vantu vanoshandemo vanenge veiziya maningi ngezvemitombo, uye vanosisa kuti betsera ponapo patingadai tine hosha.

Mundaramo vantu vanosise kunge veimwe mitombo ponapo pavanobatwa ngehosha asi mitombo iyi mizhinji yakhona inowanika muzvitoro zvinotengese mitombo.

Muzvitoro zvinotengese mutombo ukagumemo usina tsamba yakanyorwa nadhokodheya, kakurutu havakupi mutombo ngekuti vanotarisira kuti muntu utange waguma kuchibhedhleya wozvouya kona ikweyo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo vantu vazhinji vanosisa kuendemwo, kunodetserwa kubudikidza, ngekupuwa mutombo, nekuronzerwahe kuti, mitombo yakhona muntu unosisa kuimwa sei.

Mwaizviziya ere nyamashi uno kuti mukati mezvitoro zvinotengesa mitombo, mune maphiritsi arimo anotengeswa, asi kuti umatenge muntu unosise kunge une pakanyorwa nadhogodheya.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziva kuti mukati mwezvitoro zvinotengese mutombo vandu vanosisa kunge veyibetserwa kubudikidza ngekupiwe mitombo yakasiyana siyana.

Maizviziya here akiti woye kuti mukati mezvitiro zvinotengesa mitombo tinosisa kuendamwo kunobetserwa nekutengeserwa mitombo uye vanosisa kutironzera kuti mitombo yacho tinoimwa sei

Maizviziya ere akiti woye, kuti mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo, tinosisa kugumemo ponapo patingadai teide mitombo, kuti tikwanise kurapwa pachirwere chatingadai tiinacho?

Mukati mwezvitoro munotengese mitombo tinoona kuti vantu vazhinji vanoshandemwo vanenge vakatobva nekuzvikora zvepadera izvo zvinovafundisa maringe ngezvemitombo yakhona.

Mukati mwezvitoro zvinotengese mutombo tinoona kuti vantu vazhinji vanoendemo pona pavanenge veitsvake mitombo yavanenge vatama mukati mwezvibhehleya pavanenge vahloyiwa.

Nyamashi unoo tinoningira kuti vantu vakatame mutombo mukati mwezvibhehleya vanosisa kuinda muzvitoro zvinotengese mitombo. Izvo zvinoita kuti vakwanise kudetsereka kubudikidza ngekutengeserwe mutombo yakona.

Mwaizviziya ere kuti nyamashi mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo vantu vazhinji vanoendemo kuti vanodetsereka kubudikidza ngekupuwe mitombo yavangadai veida uye voronzerwa kuti vanoimwa sei.

Nyamashi unowu tinoningira kuti mu ndaramo mwedu vantu vanosisa kunge veyi enda mu zvibhedhleya kopiwe mutombo asi vakai tama azvibhuyi kuti muntu watofa uno nyorerwa tsamba woenda muzvitoro zvino tengese mitombo.

Kutama mitombo mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo angatoite maninji ndau iyi aishayi mitombo asi inotitarisire kuti tiuye nechinyorwa kuti vazotitengesera mitombo yakona.

Muzvitoro zvinotengese mitombo munevantu vanoshandemwo vona vanoziya maningi maringe ngezvemitombo iyi vantu ava vanosisa kutidetsera patinenge tawirwa ngehosha.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo vanhu vazhinji vanosise kunge veidetsereka kutsvake mitombo kwona ikweyo pona pevanoishaya kuzvibhedhlera.

Igwinyiso, nyamashi unowu tikaningira mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo tinoona kuti vantu vazhinji vanoendemwo muzvitoro izvi kuti vanodetsereka kubudikidza ngekufundiswa kumwe mutombo wavanenge vapuwa.

Igwinyiso nyamashi tinoningira kuti mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo munoshanda vantu vanoziya mamingi ngezvemitombo vanosisa kuti detsera patinotsvake mitombo.

Mukati mwe zvitoro zvino tengese mitombo tino ona kuti mune mitombo yaka wanda yambo asi kuti vazoku tengesera mutombo ya unenge uchida vanenge vambo kuti ubudise tsamba yawa puwa na dhokodheya.

Mukati mwezvitoro zvinotengese mutombo tinoningira kuti vantu vazhinji vanoendemwo vanenge veida kudetserwa kubudikidza ngekutwngeserwa mutombo yavanenge veida kuti varapwe hosha.

Mukati mezvitoro zvinotengese mitombo tinoone kuti antu anoshandemo kakurutu vanoziya maningi maringe ngezvemitombo uye vanenge vakatozviendera kuzvikora zvepadera kuti vafundire.

Makambozvionawo ere kuti mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo, tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veipindemwo kunodetserwa kubudikidza ngekupuwe mitombo yavanenge veida.

Mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo, tinoningira kuti vantu vanoshandemo vazhinji vakhona, vanobaaziya maningi ngezvemitombo iyi, uye vanosisa kutidetsera kuti, toimwa sei mitombo yakhona.

Tikaningira mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo, tinoona kuti vazhinji vakhona vanoshandemwo vanoziya maningi ngezvemitombo. Uye vanosise kunge veidetserwa antu kuti mitombo yakhona inomwiwa sei? Uye kangani pazuwa?

Maizviziya ere kuti mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo vantu vanoshandemwo vazhinji vakona vanenge veiziya zvavanoita kubudikidza ngekufundiswa kwavanenge vakaita muzvikora.

Igwinyiso remene-mene tinoningira kuti mukati mezvitoro zvinotengesa mitombo. Zvinosisa kushanda kuzi vanoziya maningi maringa ngezvemitombo yakona kuti azotibetsera.

Mukati mwezvibhehleya tinoone kuti hosha dzikaite mukurumbira, vantu vekuzvibhehleya vanotora mukuwo wawo , kuhamba kupinda munharaunda kuti vafundise vantu, maringe nehosha yo iyoyo.

Igwinyiso remenemene mukati mwendaramo yedu tinosisa kunge teifundiswa maringe ngezveutano. Izvi zvinodetsera kakurutu, vantu vanogara vane chenjedzo kuti hosha dzinodzivirirwa sei.

Munharaunda mukaita hosha dzakasiyanasiyana tinoona kuti vantu vekuzvibhehleya vanohamba veifundisa vona vantu vanogara munharaunda maringe ngezvehosha inenge yanesa.

Mwaizviziya ere kuti vantu, mukati mwenharaunda yamungadai mweigara, mukaita mukurumbira wehosha, vantu vekuzvibhedhleya vanohamba ona apapo, veifundisa maringe ngezveutano, kumuntu weshe.

Maizviziva here kuti hutano chiro chakakosha mundaramo yevantu uye vantu vanosisa kunge veidetsereka kuburikidza ngeutano uye kuti muntu uve nehutano hunge wafundiswa nevantu vanoziva ngezvazvo.

Mwaizviziya ere akhitiwoye, kuti vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano, uye vanofundiswa ngevantu vanoshanda muzvibhedhleya? Vantu vemuzvibhedhleya vanosisa kutironzerahe maringe ngezvehosha.

Igwinyiso remene mene teshe tinoziya kuti mukati mwentaraunda dzatinogara mukaita hosha yaita mukurumbira vantu vekuzvibhedhleya vanohamba veidzidzisa maringe nezvehosha yona iyoyo kuti yodzivirirwa sei.

Igwinyiso re mene hosha ikaita mu kurumbira mukati me ndau vantu vekuzvi bhedhleya vano kona kuti kumanisa ponapo pavanenge veiti fundisa maringe ngeku dzirira hosha inenge yaita mu kurumbira.

Vantu mukati mwenharaunda mwedu mukaita hosha yaita mukurumbira. Tinoningira kuti vekuzvibhedhlera vanouya veitihloya pona patinenge tisina kudusa kana mutuso, veitifundisahe maringe ngezve hosha yona iyoyo.

Vantu vazhinji vanosisa kunge veidetsereka kubudikidza ngekufundiswa kwavanoita maringe ngezveutano kana hosha dzingadai dzeinesa kuti vaziye kuti hosha dzona idzodzo dzinodzivirirwa sei.

Igwinyiso vantu mukati mentaraunda mwedu mukaita hosha inenge yaita mukurumbira vemene. Tinoona zvikwangwani zviiswa kana vantu vekuzvibhedhleya veihamba veitifundisa maringe ngezveutano.

Maizviziva here nyamashi kuti hosha ikaita mukurumbira mukati medundu tinoona kuti antu ekuzvibhedhlera anohamba eifundisa maringe nezvehosha yona iyoyo kuti inodzivirirwa sei.

Mukati mwe ndaraunda dzatino gara hosha ikaita mukurumbira tinoningira kuti vantu vazhinji vanosisa kudetserwa kubudikidza ngeku fundiswa maringe nge zveutano kana ngezve hosha yona iyoyo.

Hosha ikaita mu kurumbira mukati mwe ndaraunda vantu vai fundiswa maringe ngezve hosha yona iyoyo izvi zvai detsera kuti vantu vagare vane ruzivo pa kubudikidza nge hosha yona iyoyo wotokona kui dzivirira.

Mukati mwenharaunda dzatinogara vantu vanosisa kunge veienda muzvibhehleya kufundiswa maringe ngezveutano. Muzvibhehleya mwona umwomwo tinoona kuti mune zvikwangwari zvinofundisa ngezveutano.

Mundaramo yatinorarama nyamashi tinoningira kuti vanthu vazhinji kunyanya nyanya vanthu vechikadzi vanobatwa ngehosha yakasiyana siyana iyo inoita kuti varware asi vanosisa kuhloyiwa mukuwo ngemukuwo kuti varapwe.

Zvakadini kunaka kuti vantu vechidzimai vadetsereke kubudikidza ngekuhloiwa chibereko chavo, kuti chingadai chisina utachiona ere hwegomarara rechibereko ,uye vakwanise kudzivirira hosha yona iyoyo.

Umweni mukuwo tinoningira kuti, muntu wechidzimai unosisa kunge eizvingwarira, kubudikidza ngekuramba akahloiwa ,chibereko chake, kuti chingadai chisina hosha ere, yegomarara rechibereko.

Mwaizviziya ere akiti woyee, kuti vantu vechidzimai vanosisa kunge veihloyiwa chibereko chavo kuitira kuti vabare vana vakagwinya uye vasatapuridzana zvirwere pavanobara.

Taizviziya here kuti vantu vechidzimai vanosisa kunge veiramba veivhenekwe chibereko chavo kana mazamo avo kuti vaonekwe kuti vangadai vasina hosha here inopona pavari.

Ngeumweni mukuwo vantu vechidzimai vanosisa kuenda mukati mwezvibhehleya mwona mwavanohloyiwa maringe ngeutano hwavo kuonekwa kuti vangadai vaine hosha iri inopona pavari.

Mwaizviziya ere kuti vantu vechidzimai kana ndombi vanosisa kunge vechidetsereka kubudikidza ngekufundiswa maringe nezvechibereko chavo kuti chinochengetedzwa sei kubva kuhosha yegomarara rechibereko.

Vantu vechidzimai vanosisa kunge veidetserwa kubudikidza ngekuhloyiwa chibereko chawo kuningirwe kuti chingadai chisina ere hosha inopona pachiri vakaona chine hosha votovape mutombo wekuchirapa.

Vantu vechidzimai vanoenda kunohloiwa chibereko chavo, izvo zvinoita kuti vadetsereke mundaramo yavo, kubudikidza ngekuhloiwa kwavanoitwa. Vanohloiwa chirwere, chegomarara rechibereko.

Vantu vechidzimai vanosisa kuramba veienda kuchibhedhleya kona vanohloyiwa kubudikidza ngeutano hwavo izvo zvinoita kuti vadetsereke uye chibereko chavo chinosise kunge cheihloyiwa mukuwo dzakasiyana siyana.

Igwinyiso remene-mene vantu vechidzimai vanosisa kuenda kuzvibhedhlera uko vanohloyiwa maringe nechibereko chawo voronzerwa kuti vangadai vane hosha iri inopona pavari.

Utano hwendombi kana kuti vantu vechidzimai mundaramo mavo vanosisa kudetserwa kubudikidza ngekupiwa zvipfeko izvo zvevanopfeka mukuwo wevanenge veiteerera varikumwedzi.

Igwinyiso, vantu vechidzimai vanosisa kuramba vakahloyiwa chibereko chavo kuti vaonekwe kuti vangadai vasingararami ngegosha yechibereko here iyo inonzi gomarara rechibereko inokonzerwa nezvakasiyana-siyana.

Vanhu vazhinji vanosise kunge veidetserwa kubudikidza ngemitombo yatinoona mukati mezvibhedhleya ngekuti mitombo iyi inoita kuti muntu akwanise kurapwa panenge peipanda.

Mwakambozvionawo ere kuti mitombo imweni yatinoona nyamashi inosisa kupodza panopanda mukati mwendaramo yedu kunyanya nyanya kuvantu vanoita zvemujaho vanosisa kudetsereka.

Vantu vanoita zvekurumba kana vakaminyuka kana murenje vamosisa kuguma mukati mwezvibhehleya mwona mwavanodetserwa kubudikidza nekupuwa mitombo inovadetsera kuti vakasikidze kudzoka kumishando yavo.

Ngeumweni mukuwo tinosisa kunge teienda nevarumbwana, kuzvibhehleya kwona uko kwevanorapa veidetserwa kubudikidza ngekuti muzvibhehleya mune midziyo yakasiyana-siyana inoite mishando iyi.

Nyamashi tinoningira kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana. Imweni yemidziyo inosisa kubetsera vantu kuti vakwanise kuhloiwa mukuvo uripo.

Mwaizviziya ere kuti mwukati mwezvibhedhleya vantu vazhinji vanosisa kuendamwo kuti vanodetserwa kubudikidza ngemidziyo irimwo, iyo inohloya zvemene mene.

Maizviziva here akiti woye kuti mukati mendaraunda dzatinogara tikaguma muzvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo inoshanda kudetsera madhokodheya mishando yawo iite nyore.

Mikuvo imweni vantu vanosisa ku nge vechi detsereka kubudikidza nge midziyo yatinoona mukati me zvibhedhleya midziyo iyi pazhinji pakona inoshandiswa ne madhokoteya.

Mukati mezvibhedhlera mune midziyo yakasiyana siyana imweni inoshandiswa nemadhokodheya imweni inoshandiswawo nevantu vanenge vatouyawo kuzodetserwa kuti varapwe hosha.

Nyamashi unowu tinoningira kuti mukati mwezvibhehleya mune midziyo yakasiyana siyana. Imweni yemidziyo inoshandiswa ngemadhodheya kuvheneka vantu kuti vangadai vane hosha.

Mwaiziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana iyo inosisa kunge yeidetsera madhokodheya kuti pavanoite mishando yawo ive iri nyore kuiita.

Igwinyiso mwaizviziya ere kuti mitombo yekaretu imweni yakona yainasirwa kubva kumbiti dzakasiyana siyana idzo dzatinoona mukati mwemiganga dzatinogara mazuwa eshe.

Izwi riyana rekuti mitombo yekudhaya mizhinji yakona yaiya iri mbuti yekuti vanthu vaikume mashakani kana midzi dzembuti idzodzo kana makwati kuti vanasire mitombo yaishande kurape hosha.

Igwinyiso remene-mene, mitombo yekudhaya imweni yacho yaisanganisira michero yatakabajaira yaambo. Ndiyo yainasirwa mitombo iyi kuti vantu vakwanise kurapwa kubva kuhosha.

Mitombo yekaretu mizhinji yakhona yaiya iri mimbiti. Imweni yacho aiya ari mashakani ona awo aishandiswa ngeantu kuti varape hosha dzakasiyana siyana.

Vantu vainasire mutombo kubva kumbiti dzakasiyana siyana , izvi zvaidetsera yamho kuti vantu vakwanise kunge veirapwa kubva kuhosha dzavanenge vainadzo

Mitombo yekudhaya mizhinji yakhona yainasira nen'anga. N'anga ndidzo dzaiziya kwekutsvaka mitombo iyi, uye dzaitengesera vantu mitombo.

Igwinyiso remene-mene, tinoningira kuti mukati mwendaramo yedu vantu vanosisa kunge veishandisa mitombo yekaretu ngekuti mitombo iyi yaingoshanda kurapa hosha chete.

Ngendaa yekuti vantu vazhinji vanoyenda mukati mwemakanyi, tinoona kuti vanoshandisa mitombo yekaretu, iyo mitombo inonasirwa kubva kumbiti kana mashakani.

Mwaiziya ere kuti nyamashi unowu tinoona kuti mitombo yekudhaya yaiya yeisimwa pakati peberere dzembuzi dzedu izvi zvaitidetsera kuti tisazo hamba mimango mikuru kuitsvaka.

Mitombo mizhinji yekaretu yaiya yakanaka maningi uye kakurutu n'anga ndidzo dzaitsvaka maningi mitombo iyi kuti dzizokwanisa kutengesera vantu.

Nyamashi unoo tinoningira toona kuti mitombo mizhinji yatinoona yekaretu yaibaashanda yaamho tikaningira kune mitombo inonasirwa ngegenani iyo yairapa hosha dzakasiyana siyana.

Mitombo yekudhaya kazhinji kazhinji yainasirwa ngen'anga n'anga dzidzo dzaiende kotsvake motmbo iyi muzvi mukati mwemagwasha dzapedza kuinasira dzotengesera vantu vanenge vane hosha.

Zvakadini kunaka kuti akiti woyee, kuti muntu paunozwa kuti ungadai wanemapundu mukati memuiri wako wotsvaka gedlani mutombo wekudhaya unoshandiswa kupodza mapundu wonaiwawo.

Mitombo yekudhaya imweni yachona tinoona kuti inobaarapa hosha yakasiyana siyana imweni yemitombo yaisangamisira mbiti dzatinoona munharaunda dzatinogara nyamashi.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yekaretu mizhinji yakona vantu vakapeishira voisima mukati mweminda kuti vakone kunatsira mitombo veitengesera vamweni kuti vaonewo ndaramo.

Mitombo ino siyana siyana tika ningira kune mitombo yekudhaya iyo yaiita zveku twiwa yatwiwa yonasira mitombo kubva ku mbiti dzaka siyana siyana uye mitombo iyi yai shanda yambo.

Mitombo yekare yakabaanaka yaamho nekuti mitombo iyi inobetsera vantu uye imweni yakona taibaiwona paberere pemuzi wedu iyo yaibetsera kuti tirapwe.

Mukati mwentaraunda mwetinogara munasekuru amweni asingaendi kuchibhedhlera. Sekuru vona avavo veizwa kuti musoro wavo unopanda, unoone veikume mashakani, voise mumvura votomwa.

Ngeumweni mukuwo tinoningira kuti ndaramo yedu vantu vanosise kunge veishandisa mitombo yekudhaya ngekuti mitombo iyi yaiya isina chipomerwa padera payo chekuti inokonzera ona muntu paanoimwa.

Mitombo yekaretu imweni yakona yaiya yakajairika ngekuti yaisanganisira mbuti yataiona mukati mendaraunda dzatinogara dzotokumanisa dzinasira mitombo.

Gehlani ndicho chimwe chimweni chainasira mitombo yekudhaya yaibanasira mitombo yakasiyana siyana dzimweni dzairapa hosha dzemunty ungadai Aine mapundu kuhope.

Mitombo yekaretu mizhinji yakona yaive yakanaka uye mitombo iyi vantu vazhinji vaiona pasina muduso wanenge vadusa mukati mendaramo yawo kuti vakwanise kurapa hosha.

Munozviziya ere akhiti woye kuti mitombo mizhinji yaishanda karetu imweni yakhona yaitowa iri muriwo yatakajaira. Muriwo iyi ndiyo yaigadzira mitombo yakasiyana -siyana.

Mundaramo teshe tinoziya kuti mitombo yekudhaya, yaiya mitombo yakanaka yaampho, uye mitombo iyi yaiita kuti vantu vakwanise kurapwa kubva, kuhosha yakasiyana-siyana

Mitombo mizhinji yekaretu, yaiya mitombo yakajairika yaamho nyamashi unouyu. Nokuti tikaningira imweni yakhona ibaari mitombo iyo, inosimwa pakati peberere pemuzi dzedu.

Mukati mwendaramo yairaramwa kudhaya kwemene, vazhinji vevantu vaienda kunotsvake mitombo mukati mwemagwasha uye mitombo mizhinji yaiya iri mbuti yatinoona nyamashi.

Igwinyiso remenemene tikaningira mukati mwendaramo yedu, vantu vekudhaya vairarama ngekutore mitombo iyo yainasirwa kubva mumimbiti, uye imweni yakhona yaikumwe mashakani kana midzi.

Mitombo yekudhaya yainge yakanaka maningi ngekuti mitombo iyi taiona kuti vantu vazhinji vanosisa kudetsereka Kuburikidza ndiyo uye yairapa hosha dzakasiyana siyana mundaramo yevantu.

Imweni ye mitombo yataiona karetu yaisanganisira mashakani e mbuti dzaka siyana siyana awo aikumaniswa kuti anasire mitombo iyo yaishandiswa karetu.

Mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka yaambho ngekuti tikaningira imweni yacho yaiya iri mbhiti yatajaira kuona mukati memuganga dzatinogara

Ngekutu pasina mutombo vanhu havakwanisi kurarama vanofa kubudikidza nge hosha vanhu ve karetu vaitsvake mutombo mykati me magwasha ponapo pavai iningira ku mbiti dzaka siyana siyana.

Mundaramo yedu teshe tinosise kunge teiziya mitombo yekaretu. Ngekuti mitombo iyi yaibashanda yaambo, mukupodza hosha dzakasiyana-siyana mundaramo dzevantu.

Mitombo yekudhaya imweni yakhona yaisanganisa mashakani embuti dzatinoona, kana nzinde dzemuti idzo dzaikwa dzaishandisa kuti dzinasire mitombo ,inorapa hosha dzakasiyana.

Kudhara kwemene vantu vaishandisa ,mitombo iyo yavaitsvaka mumagwasha kuti vakwanise ,kurapa hosha ingadai iri pamuntu, uye mitombo iyi yaibaarapa kwemene.

Igwinyiso remenemene tikaningira mukati mendaramo yedu vantu vanoshandisa mutombo yekudhaya kuti vakone kurapa hosha dzakasiyana siyana dzingadai dziri mavari.

Maizviziya ere vakitiwoye kuti mutombo yekudhaya mizhinji yakona yainasirwa ngen'anga neidzondzaiziye maringe ngezvemitombo iyi dzaienda kunoitsvaka mukati mwemwagwasha pedzepo dzotengesera vantu.

Maizviziya ere kuti mitombo yekudhaya mizhinji yakona yeisimwa paberere pembatso izvo zvaiita kuti vantu vasa hamba mimango mikurutu kunotsvake mitombo ingada varapa.

Mundaramo dzedu vanthu vazhinji, vekaretu, tayiwona kuti vayishandisa mitombo yakasiyana siyana. Mitombo iyi, yayidetsera kurapa hosha dzakasiyana siyana.

Mitombo yekudhaya mimweni yacho yaiya mitombo yakajairika yaambo nekuti tikaningira karetu kwaiya nanazumbani iro raishandiswa kurapa mikhuhlane kana chirwere chebesha.

Zvemene-mene teshe tinoziya kuti, mitombo yekaretu yaiya mitombo yakanaka yaamho ngekuti vantu vazhinji vaiishandisa, pasina chavanenge vadusa, kuti vakwanise kurapwa hosha

Mitombo yekudhaya yaishanda yambo tikaningira mitombo imweni iyi yaiva yakajairika kubudikidza nekuti imweni yakona yaisimwa paberere pemuzi vantu votokuma vonasire mutombo.